Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu o yɛla neen sabila ka nyɛ zaɣ ʒiɛ ka ga nuchɛ baŋ o nuuni ka teebuli ʒɛ o tooni ka labtop tam teebuli maa zuɣu ka o nuu pa labtop maa zuɣu n ti pahi gilaas ka di tam teebuli maa zuɣu

Niraba n ʒi kuɣusi zuɣu bi nyɛla paɣaba ni dabba ka teebuli ʒi bi sunsuuni teebuli maa nyɛla zaɣ tankpaɣu ka paɣa ʒɛ bi tooni n diriba alizama

Paɣa n ʒiya n chimdi siibaati ka gaɣali ʒɛ o tooni ka niranaata ʒi o luɣuli bi yino nyɛla bia ka yino gbubi bia ʒiya

Niriba m be duu puuni niriba ayi n ʒi kuɣusi zuɣu ka niriba ata mee ʒɛ zuɣusaa bɛ yino yela liiga piɛlli ka so jinjiɛm sabinli.

Paɣa n ʒɛya ka gbubi kopu o nuuni ni dirigu paɣa maa nyɛla zaɣ ʒiɛ o yɛla neen shɛli din nyɛ zaɣ nuɣso ka so jinjɛm shɛli din nyɛ zaɣ ʒiɛ ka diriti bɛ o nyaanga

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni gala boraadɛ ni zaham ni manʒa boraadɛ maa nyɛla dibanu ka gala maa nyɛ dibata

niriba n ʒɛya ka nɛma do bɛ tuuni ka niribaata ʒɛ di gbani yino waligimi ʒɛ o ko ka kpabi bia ka yino zaŋ o nu n tɛri nɛma maa

Niriba pam n-ʒeya bɛ shɛba ʒela kpaŋa ka shɛba be ŋariŋ puuni ka yili titali ʒe m-baɣi li ka peenti peenta din nyɛ zaɣ'piɛlli yili maa nyɛla jirambiisa.

Paɣa n ʒi daangi ni chimdi waagashe o zaŋla waagashe maha maa niŋ piɛɣu ni ka zaŋ o ni chim shɛli maa n niŋ pileet ni n zaŋli tam gbambili piɛlli zuɣu